Man eni tye dek dek man kono tye ma kiketo i cwan dek eni kono tye kabije mucele ringo cwan eni kono tye ma kiketo i wi meja deke bene tye mamit tutwal.

Man kono lutino gin adek lutino man kono tye awobe aryo ki latin anyaka acel lutino egini kono gitye ma gubedo ki inyim ot nyakoni tye ma obedo inget pol me ot awobi acel tye ma obuto abuta ki acel bene tye ma obedo inget anyakani.

Ma enini kono tye pii madit tutwal pii enini tye malac adida pii man kono tye ki yen yen ma otwi oko i kine i iye pii man kono tye i iye yeya i yeya man kono dano bene tye iye

Enini kono tye mego matye ka tedo en kono tye ka tedo ki yen i ngete bene tye cupuria matye ki pot labolo ping kono bene tye ma toke ki cupuria bene aryo tye ki ping anyim i ter kapet mabedo kala ma orange tye i ye dano kapet man kono tye makigero kimalo wek okelgi tipo.

Man eni tye mege alok mege eni kono gitye ki tiko i ngutgi i but wigi bene tye tiko ma guruko

Enini kono tye pii pii man kono tye madit tutwal itenge bene tye got ki yaka got man lum puyo kome woko idi pii bene tye yeya yeyani tye kala mapol adada laco acel tye ma obuto iwi yeya man yeya eni kono kitweyo ki tol ki idog pii.

Man kono tye mego ma tye ka lwoko cinge mego man kono tye mego ma oteggi mego eni kono tye ka lwoko cinge ki pii ma mol ki i tap ma i kor ot

Enini ce laco ma tye ka tic laco man kono ce ma oruku kor cati labade bor en kono bene ce ma oruku cawa i cinge i wi mejane kono ce iye laptop buk ki kalam ki ga mukene bene ce i wi meja

Man kono tye daktar, daktar eni ni kono tye ma oruko labo dog matar en kono tye ki kor bongo bene matar ikome en kono tye ka tic ki microscope me neno anyai ki remo

Man kono tye bongo ter kwaro i kin bongo man kono tye i ye kanzu, kanzu ki yaka koti bongo enini kono tye ma kiruko i kom toy pa mon bene tye i ye gomci, gomci man bene tye maki ruko i kom toy.

Enini tye ot, ot eni tye ot bati madit ot bati man kono wiye tye ma green i ngeye kono tye coron ki cagati ginweng wigi pekiguro i tenge kono tye yugi makiguro mapol.

Man kono tye pii nam madit pii nam eni kono tye malc tutwal dano tye ka telo net ki i pii nam man iteng nam enini kono tye kweyo ma bedo inget piini.

Man kono tye laco ma tye ka wango nyonyo ki mac en kono tye ma oruko otok ma bedo orenge orenge i wiye en bene tye ma oruko cati matar kiyaka war but i tyene en tye ma onyongo anyoga ci tye ka tic.

Man kono tye mon ma gin gua ki i yen mon eni kono gitye gin adek acel tye ma oruko cati ma tar acel tye ma oruko cati ma bulu gin kono gitye ka wot i gudi ma kipuru apura pe kiketo lam iye.

Man kono tye poto lanyogi poto lanyogi eni kono tye madit tutuwal i poto eni kono tye bene ka ma ki weko me wot pa dano. Anyogi eni kono ki doyo oko tere tye maleng tutwal.

Man enini tye laco lacor enini tye ma oruko kamera ingute en kono tye ki latin awobi matidi latin awobi enini kono tye ka mako cal ki kamera maloco ni oruko ingute ni.

Man kono tye gudi gudi enini tye maleng adada gudi man tye ma kipuyo oko ki lam mutoka tye ka ngwec igudi man itenge bene tye yadi mapol ki odi ma weko pinynye nen maleng.

Man kono tye lutino magitye ka myel lutino enini kono tye maguruko cati mapadi padi aryo tye ma oruko cati mablue acel tye ma oruko ma yelo ki acel matar dano bene tye mapol i kabedo man bul bene tye makitye ka goyone dako acel ki laco acel gubeod i kom.

Man kono tye dano magitye ka myelo myel me tekwarogi mon bene tye coo bene tye coo tye gin aryo magin gitye ki ping mono kono tye magutweyo bongo ipyergi guruko bene otiko i ngutgi mon aryo tye ki angec magitye ka goyo bul.

Lutino aryo acel tye ma oruko bongo ki acel tye ma pe oruko bongo mine tye ma obedo ping ci oboyo pyere ki kitenge mablue ngat acel mego tye ma ocung acunga ma oruko cati makwar mego acel kono tye ki tenge tye ka yweo ping i nyim dogola ne.

Man eni tye kono lutino, lutini eni kono gitye lutino kwan mukene tye ma oruko unifom ma bedo kala ma bulu awobi acel tye ma oruko cati ma orenge gin kono gucung ki i wang ot gitye kaneno woko.

Eni tye pii nam madit pii man kono tye malac adada i dye pii man kono tye iye yeya i yeya eni kono tye ki co gin aryo acel tye obedo abeda acel tye ocung tye ka cero yeya.

Man enini tye laco laco enini tye ma oruko kor cati matar en bene tye ma odolo bat catineo laco man kono tye ka talo ringo gweno en kono tye ka talo ringo mapol en tye ma omako gin ladi ringo tye ka lokone ki ringo.